ha misiliya xeeliyoode dumma dumma dozata maaran tokkidoogeta be'ettees hegetikka pulati uttidoossona qa eta yushshuwappe putteti dumma dumma puutteti lo"idi uttidaageta be'ettees.

Hagan nu xeelliyoode naa''u naati uppayttiidi beettoosona. Hegetikka lo"o injjetiya sohuwa biidi isppe eqqidi upayssa bessoosona.